Yili waɣinli n ʒɛya ka bi mɛ nkuruma zali yili waɣinli maa tooni ka mɛ daadama n zalika bi gbubi kikahi n piɛbira ka kom bɛ di gbunni